Mininna dubbu saada. Mini saada yineemmori mine galtannoreeti. Harricho"oo saaoo booto"oo lawinoreeti. Dubbu saada yineemmori dubboho galtannoreeti. Ambooma, doobbiicho, daguncho"oo lawinoreeti.

Muronna laalo, muronna laalo yineemmore xaphi assine gate mudheenna muree laalannore muronna laalo yine woshshineemmo lawishshaho loome, burtukkaane, diinnicha ,tumaattume, mango awukaato'oo lambore

Politikaho yaa mitte mootumma mootoommite nooti mootoommitino daga ammansiisidhe mootummase sufisiisirate assidhanno wo'naalsha mootummate yine woshinanni.

Egeenshiishsha ,Egeenshiishsha yaa mitto wolu afano gede assine egensiisirate, wolu afano gedenna affe daaye horonsirano gede afisisirate yaate, egenisishsha yaa afisiisirate woluno afano gede

Agatto, babbaxxitino daniti agatto no. Alkoolete co'ittenna alkoolete agatto no. Alkoolete daggaa agatto manchu beettira lowo gawajjo iillishshanno. Alkoolete co'itte agatto kayinni manchu beettira lowo jaddo dillishshsanno.

Booharanni mereersha yinanniri mannu yannasi fano yanna affinno woyte mare umosineeto booharisano gede qineessine injaano garini booharanni gede asinne qixeesinoonni mereersha boohaarishu mereersha yine woshinayi

Safote latishsha. Safote latishshaati yine woshshineemmori xintu latishshubba lawishshu gede doogo"oo waa"oo maabiraateoo hattono wole lawinore xintu latishshubba yine woshshinanni. Woyi safote latishshubba.

Godo'le godo'le haamatu dani godo'le no, lekkate kaase godo'le angate kaase godo'le dodansho"o lawinore kore xaphi assi'ne godo'lete yinanni lekkate kaase godo'le angate kaase godo'le dodansho lawere godo'lete.

Roso:-roso yaa anfoyikkire afanna egenno hinkii'late anfoonnikire anfanniwanna egenno hinkii'linanniwaati rosoho yaa roso haarore ronssanniwanna haarore anfanniwa egeno afi'nanni buichootti

odoo yaa haaroricho dudunbanniha duduwo woyi wolu olliiha wolu manni afanno gede haaro duduwo odoote yinanni haaroricho egensiisa woyi duduwa odoote yine woshshinanni

Godo'le babbaxxitino dani godo'le no lawishshu gede adhinummoro lekkate kaase godo'le budu godo'le lawinori haammmatu dani godo'le no godo'le manchu beetti illete laeteno xeeninnetehono lowo horo afidhino

murunna laalcho muronna laalo yineemmori haammatu dani gati laalcho mure winxeenna laale mannu itate horo aannore xaphi assine murote yinanni.

hijaara. hijaaraho yaa haaro minna gallanniwanno daddali'nanniwanno biirote ikkannowano ikko sanfe minanni mine hijaaraho yine woshshinanni minate sanfoonniha

Bununna sagalete mine yineemmohu manchu beetti e'e horoonsire sagale ite buna age owaante afire fulannowa bununna sagalete mine yine woshinanni buna ange sagale hurbaaxcine fullanniwa bununna sagalete mine yinanni

Poletika poletikaho yaa mittu manni wolu mannira woyi ammansiise ammana gimbore ammananno garinni horonsite mootimmate hajubba giddo ammansiisa hasiissannore hironsire poletikaho yinanni

Odoo odoo yaa haaroricho afinokkihu afara dudunbanniha duduwo odoote yine woshshinanni haaroricho afinokkihu afara dudunbanni duduwo odoote yine woshshinanni

Sagalete yaa huribbate huribbaxate itate ikkittanore manchi beetti itate horonsirannore baalla sagalete yinne woshshinnanni ,saga'late horonsi'nannire baalla sagalete yinne woshshinanni

Daddaloho yaa mittore hirranninna hiramanni olla xaphi assine hirrannirenna hirammannire base akata afi'noha xaphi assine daddaloho yinanni hirranninna hirammanni ollaa hirranninna hirammanniri noowa daddaloho yine woshshinanni

supiri maarikeetete mirte yimeemmori ashagame shiqinoricho intannirenna angannire hayisgi'nannire ashagame shiqinnoricho supiri maarikeetete mirite yine woshshinanni

Electronikse electroniksete yaa babbaxxino dani uduunnicho moobaale"oo lambore kompiitere"oo laaptoppe"oo haammatu danire xappi assine caabbichu leddo xaandore wo'mankannni electroniksete yineemmo

Ijaaraho yaa haaroo daddalu ijaarano ikko gallanni ijaara biirote ikkanno ijaarano haaro hananfoonni ijaara ijaaraho yine woshshinanni minnayi hee'noonni mine ijaaraho yine woshshinanni

Hijaarate yaa haaro mine minate sanfoonni mine woyiimmi minate aana noo mine hijaara yine woshshinanni minate sanfoonni mine woyi mina hananfoonni mine hijaara yine woshshinanni

Giwirinna giwirinnaho yaa saada allaa'lite galtanno garanna baato loosi'ne gallanni gara xaphi assine giwirinna yinanni baato loosi'ne gallanni garanna saada allaa'line gallanni gara xaphi assine giwirinnaho yine woshshinanni

Maashinubba maashinubba yaa mannu wolqa horoonsirenna seeda yanna adhannore shiima yannanna shotu garinni loose yannate iillishshannote lawishshaho babbaxxino dani maashinubba no haqqu maashinubba gidu maashinubba wolootano kuri labbanno

Owaante owaantete yaa mittu manchi hasire dayinoricho garunni owaante uyine harisate mittu manchi mittuywa hasire daynorira uyinannisi soqqansho owaantete yine woshshinanni

Hayyonna bude hayyote yineemmori mittu manchi Babbaxxino dani hayyo afira dandaanno haqqa haqqu uduunne loosate doru uduunne loosate hattoo lambore budeho yaa kayeenni mitte daga umise lamboha sidaamaho fichee cambalaallate bude

Boohaarranni mereersha yaa mannu umosi boohaarsatenna maatesi ledo mitteenni daye noosi fano yannara umosi boohaarate qixxeessinoonni mereersha boohaarshu mereersha yine woshshinanni

owaante yaa mittu manchi mittu manchiwa hasire marrore hasirino garinni tirreennasi afire haranno woyite owaante afirino woyi owaante uyinoonni yine woshshinanni owaantete yinanni.

Giwirinna, giwirinnaho yaa saada allaa'line baatto loosi'ne gallanni gara xaphi assine giwirinnaho yinanni saada allaa'linenna baatto loosi'ne gallanni gara xaphi assine giwirinnaho yinanni, baatto allaa'linenna saada loosi'ne gallanni gara xaphi assine

MUziiqa ,muziiqaho yaa babbaxino danni faarsono ikko sirbao'o lawinore xunsate horonsi'nannihu muziiqu uduunichoti, lawishshaho kirare, kibboorde, maasinqo lawinore muziiqaho yinnanni

Giwiirinna giwirinnaho yaa saada alla'linenna baatto loosi'ne gallanni gara xaphi assine giwirinnaho yinanni saada allaa'line gallanni garanna baattto loosi'nanni gara xaphi assine giwirinna yine woshshinanni

Polotikaho yaa mitte mootimma mootoo'mite noo motummase daafira dagase ammansiisidhe mootummase sufisiisirate assitanno wo'naalshsha polotikaho yine woshshinanni polotika.

Baadi xagga baadi xagga yineemmori baadi haqqubbanni woyi muronni baadi manni qixxeessino olluu xagga woyi budu xaggaati baadi xagga yine woshshineemmoti

Mininna biirote uduunicho, mininna biirote uduunicho yineemmori, biirote uduunichi kurseo lawinore, wonbareo lawinori, kophitereo lawinori, haamatu worqattao lanbori biireo lanbore xaphi assine biirote uduunichoti, mini uduunicho yineemmori mine horonsi'nannire

Sicconna badooshshe. Sicconna badooshsheho yaa mitte gobba umisehu siccunna badooshshe noose. Umise mayimma xawisannore umise akatanna umise woga umise wodha xawisannohu siccunna badooshshu noose.

looso looso yaa manchi beetti barru eonna afiratenna heeshshosi massagate yee barru eubbara loosannoha xaphi assine loosoho yinanni haammatu dani loosi no.

Muro, muro haamatu danni muro no, lawishshu gede assine adhinuummoro murote yinneemmori badallao, weeseo ,bunnao, shukkareo, ii'i Mango, buritukkaneo lawinore baalla xaphi assine murote yinneemmo.

Kalaqonna qooxeessase kalaqamunni babbaxxino qooxeessa afidhino babbaxxinoo dani baatto ayyarete gade babbaxxino ayyarete gade afidhino alichaame lawishshaho haammatu dani kalaqonna aqooxeessa

sicconna badooshshe sicconna badooshshe yineemmohu mitte gobbaha woyi mitto qoqqowo woyi mitte gobbaha umiseha mayiimmase mayiimmase mitte gobba akatase bade xawisannohu umiseha ikkinohu siccunna badooshshu noose.

Ama'no, ama'no haamatu danni ama'no no ,mannu kayinni ama'ne gallanowa ama'note yinnanni, kiristinu ama'no, pirositatete ama'no ,musilimete ama'no wolootuno kore labbanori ama'note danni no.

egeenshiishshaho yaa mittu manchi afinokkire afatenna afinokkire anfanni gede fushshine wolu afanno gede leellinshanniricho egenshiishsha yinanni egenshiishshaho yaa mittu anfokkihu wolu afe daye horonsiranno gedenna afanno gede afisate.

Biifisa biifisa yaa mitturichi biinfille uyinokkire woyi illete la'ate injiinokkire illete la'ate injaanno garinna xuanno garinni xumme aanno garinni qineessine shiqisha biifisate yinanni xumme uyinokkire xumme aanno gede la'ate baxisakkire la'ate inja

Daddallo, hiraninna hidhinanni oolla daddaloho yinnanni haamattare hiraninna hidhinanni xaphi assine afi'naniwa daddalloho yinnanni, hirraninna hidhinanni oolla daddalloho yinanni, hirranire xaphi assine mitto oolla shiqinshanire.

Giwirinna yaa saada allaa'line gallanninna baatto loosi'nanni gara xaphi assine giwirinna yinanni saada allaa'line gallanni garanna baatto loosi'nanni gara xaphi assine giwirinna yine woshshinanni saada allaa'line gallanni garanna baatto loosi'ne gallanni